Labo ababona ngezempilakahle kuqakathekile ukuthi bahlale begqoke impahla ezibavikelayo kweminye imikhuhlane ngasosonke isikhathi.

Ugatsha lwezempilakahle luyancedisa umphakathi ngokuba nika ulwazi mayelana lemikhuhlane enjengabo cholera. Iyabancedisa ukubana kumele abantu begeze izandla ngazozonke izikhathi ukwenzela ukuthi bengatholi lumkhuhlane.

Nxa kulesifo esihlasele abantwana ababona ngezempilakahle bayakhankasa ukuthi wonke umama olomntwana omncane babuye abantwana bezohlatshwa.

Nxa kulomkhuhlane odumileyo esigabeni kumbe ezweni, kuqakathekile ukuthi laba ababona ngezempilakahle bagqoke impahla ezibavikelayo ekuthatheni lowo mkhuhlane.

Ukuqakatheka kwezempilakahle kuyafundisa umphakathi ukuthi kumele bageze izandla, ukuvikela eminye imkhuhlane enjengesihudo kanye labo cholera.

Kuqakathekile kakhulu ukuhlanzeka njalo ukugeza izandla ngasosonke isikhathi lokunatha amanzi ahlambulukileyo ukwenzela ukuthi abantu bavikeleke emikhuhlaneni.

Kuqakathekile ukugeza izandla njalo lokuthola amanzi ahlambulukileyo awokunatha kanye lokupheka ukuze umphakathi uzivikele emikhuhlaneni.

Kuqakathekile ukuhlolwa kwabantwana ukuze kubonakale ukuthi bakhula ngendlela eyiyo njalo bavikeleke kweminye imikhuhlane engabe ibahlasela.

Amabhakane aqakathekile kakhulu ikakhulu ezibhedlela lasemakilinika ayenza ukuthi labo abagulayo abadinga izindawo bathole usizo masinya.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela zibe lezakhiwo ezaneleyo ukwenzela ukuthi umsebenzi ubelula nxa beselapha labo abagulayo

Umnyango wezempilakahle usuyakhe izibhedlela ezinengi kanye lamakilinika emakhaya izibhedlela ziyatholakala emadolobheni amakilinika ayatholakala emakhaya kanye lase madolobheni.

Obaba abagulayo labo bayaphiwa indawo zokuhlala ezibhedlela bebe bekhangelwa ngomongikazi labodokotela baphume esibhedlela sebesilile.

Abantu abanengi lezi nsuku batholakala begcwele ezibhedlela lasemakilinika bedinga usizo lokwelatshwa, ngenxa yokuthi bayabe bephethwe yizifo ezitshiyeneyo.

Zinengi izakhiwo ezibona ngezempilakahle emaphandleni kanye lasema dolobheni ziyancedisa kakhulu kulabo abagulayo ukuze bathole usizo njalo basizakale ngesikhathi.

Uhulumende sevule izibhedlela ezinengi ukwenzela ukuthi wonke umuntu ogulayo athole usizo njalo athole ukunakekelwa kulezi ezibhedlela.

Ezibhedlela silezakhiwo ezinhle ukwenzela ukuthi omongikazi labodokotela bakwanise ukusebenza kakuhle ekulapheni izigulane, njalo basile abagulayo.

Izibhedlela ezinengi ziyatholakala emadolobheni, ezinye ziyatholakala njalo emakhaya. Zilabasebenzi abenelisa ukuthi bancedise umphakathi, bancedise labo abagulayo ngokubelapha.

Ugatsha olubona ngezempilakahle solusebenze kakhulu ekuncediseni umphakathi ngokubavulela izibhedlela kanye lamaklinika emadolobheni lasemakhaya.

Ugatsha olubona ngezempilakahle solavula amakilinika kanye lezibhedlela ezinengi ikakhulu emadolobheni kanye lasemakhaya ukwenzela ukuthi abantu abagulayo bathole usizo.

Ngenxa yokubakhona kwezibhedlela lamakilinika omama abazithweleyo sebekwanisa ukuthi bathole usizo ezibhedlela njalo babelethe kuhle.

Ugatsha olubona ngeze mpilakahle solusebenze kakhulu ekwakheni izibhedlela emakhaya kanye lasema dolobheni ukuze umphakathi uthole usizo kanye lokuncediswa.

Umphakathi uyathola usizo emakilinika njalo labantwana abancane labesikolo bayathola ukuhlatshwa amajekiseni kulawo makilinika ngaso sonke iskhathi .

Izibhedlela ezinengi lezi nsuku ziphucukile kakhulu. Zifakwe amabhakane atshengisa ukuthi lesosibhedlela sisendaweni yiphi njalo sitholala njani.

Abagulayo bathola usizo emakilinika lasezibhedlela emakhaya kumbe emadolobheni bencediswa ngomongikazi kanye lamadokotela.

Omama abanengi abalabantwana abanye labazithweleyo bayatholakala begcwele ezibhedlela befuna usizo. Abanye bayabe bezoyelaphisa abantwana.

Wonke umuntu ogulayo uyathola usizo ezibhedlela kanye lase maclinika emadolobheni lasemakhaya, bayathola usizo basizakale basile.

Zinengi indawo izakhiwo ezibona ngempilakahle yabantu ezinye ziyatholakala emakhaya ezinye zitholakale emadolobheni amanye ngamakilinika ayatholakala emakhaya atholakale lasemadolobheni.

Ezibhedlela ezinengi kuyatholakala imibheda ukwenzela ukuthi labo abalalisiweyo bakwanise ukuthola indawo zokulala lokuhlala belindele ukululama.

Amabhakane aqakathekile kakhulu ukufakwa ezibhedlela kanye lasemakilinika. Ayenza abantu babekwazi ukuthi indawo yakhona atholakala ngaphi.

Kuqakathekile ukuba lezakhiwo ezibona ngempilakahle yabantu ukwenzela ukuthi abantu bethole ukwelatshwa baphile njalo.

Ugatsha olubona ngezempilakahle solwabona kungcono ukuthi luvule izakhiwo ezinengi ukwenzela ukuthi bethole usizo, abagulayo bathole ukwelatshwa.

Kuqakathekile ukufaka amabhakane ezibhedlela ukwenzela ukuthi izigulane bakhwanise ukuba kwazi lapho okumele babekhona njalo lalapho abathola khona usizo.

Izibhedlela zilezakhiwo ezinengi ezivumela ukuthi labo ukuthi labo abagulayo balaliswe babebekhangelwa kakuhle ngodokotela labo mongikazi

Kulezi insuku zinengi izibhedlela ezisiza abantu abagulayo kanye lamakliniki ezinye zitholakala emadolobheni amaklinika ayatholakala njalo emakhaya ayancedisa kakhulu laba abagulayo.

Ukusetshenziswa kwamabhakane kuqakathekile kakhulu ukwenzela ukuthi abagulayo kanye labangayaziyo indawo benelise ukubona lapho okulezibhedlela khona.

Imfundiso ngezempilakahle iqakathekile kakhulu ngoba omongikazi labodokotela bayenelisa ukuthi bathathe lololwazi balusebenzise ekwelapheni izigulane.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu behlale bekwazi ngezempilakahle ukwezela ukuthi bazivikele emikhuhlaneni etshiyeneyo njalo bakwanise ukufundisa abanye.

Kuqakathekile ukufundisana mayelana lezempilakahle ukwenzela ukuthi umphakathi uhlale ukwazi ukuphila impilo ehlanzekileyo njalo bahlale bevikelekile kuyo yonke imikhuhlane.

Kubalulekile ukuba lolwazi mayelana lezempilakahle ukwenzela ukuthi nxa ulolwazi uyakwanisa ukuzivikela emikhuhlaneni njalo uyakwanisa ukufundisa abanye.

Imfundiso mayelana lezempilakahle iqakathekile kakhulu kulezinsuku ngiba labo abayabe befundisiwe bayakwanisa ukuthi bathathe lololwazi baluqhubele abanye.

Kuqakathekile ukufundiswa ngezempilakahle ukuyenzela ukuthi zonke izisebenzi zihlale ziphephile kanye labagulayo labo behlale bephephile. Kubalulekile ukuba lolwazi ngayo yonke imikhuhlane.

Kuqakathekile ukuhlala ulolwazi mayelana lezempilakahle ngoba umuntu uyakwanisa ukuzivikela kweminye imikhuhlane engabe ihlupha emphakathini.

Ukhankaso lwempilakahle luyancedisa okwenzela ukuthi sbantu bahlale bekwazi ngemikhuhlane ezabuya or ngemikhuhlane ekhona . Bebelolwazi olugcweleyo ukwenzela ukuthi bekwanise ukuthi balwisane lawo lowo mkhuhlane

Imfundiso mayelana lezempilakahle ibalulekile kakhulu iyenza abantu behlale belolwazi mayelana lemikhuhlane abangayithola njalo bathole usizo

Abagulayo kakhulu bayathola usizo ezibhedlela ngokuphiwa imbheda yokubana balaliswe khona bebebekhangelwa ukuthi bazizwa kanjani.

Izibhedlela ezinengi sezifaka amabhakani ukwenzela ukuthi abagulayo lalabo abadinga indawo bengalahleki bathole usizo kusese lesikhathi.

Zinengi izibhedlela lamakilinika avulwe nguhulumende amanye njalo awavulwanga nguhulumende ziyatholakala lezizibhedlela emadolobheni amakilinika lawo ayatholakala emadolobheni kanye lasemaphandleni.

Ukuvulwa kwezibhedlela ezinengi sokuncede kakhulu umphakathi ukuthi bathole usizo nxa begula kanye futhi kuvule iminyango yamathuba okuthola imsebenzi.

Omama kanye labantwana abancane bayathola usizo ezibhedlela ngaso sonke isikhathi. Lokhu kwenza ukuthi abantwana behlale bevikelekile emikhuhlaneni.

Izibhedlela ezinengi lamakilinika ayatholakala emadolobheni Kanye lasemakhaya. Lapho abagulayo bayathola usizo njalo bafundiswe ngendlela yokuziphatha kakuhle.

Ezibhedlela kutholakala abantu abalezifo ezitshiyeneyo njalo kuyabe kuhlangene abantwana, omama la labobaba ,osisi labobhudi.

Izibhedlela ezinengi zilezakhiwo ezinhle ezenelisa ukuthi labo abasebenza khona Kanye lezigulane bathole usizo kakuhle

Zinengi izindawo zokufundela. Kulabo abafuna ukufundela ukuba ngodokotela kanye kabomongikazi. Njalo zinengi izakhiwo ezelapha abantu abanengi abagulayo.

Zinengi izibhedlela ezitholakala emadolobheni. Ziyancedisa ikakhulu labo abagulayo. Bayenelisa ukuyelaliswa esibhedlela abanye bayelatshwa babuyele ezindlini.

Emakhaya lezinsuku sokulama kilinika ancedisa abantu abagulayo ukwenzela ukuthi bathole usizo bazizwe baqinile kakhulu emzimbeni

Uhulumende useyakhe izibhedlela ezinengi ezinye zitholakala emadolobheni kanye lasemakhaya kuyatholakala amakilinika ancedisa abantu abagulayo.

Ezinye izibhedlela zibalendawo yokuhlala lapho abagulayo kanye lezisebenzi abathola khona ukuthi bebebephumula besalindele ukusizwa.

Izibhedlela zilezakhiwo ezinengi njalo ezinkulu ezenza ukuthi labo abagulayo bathole indawo zokuhlala njalo bakwanise ukwelapheka kalula.

izibhedlela ezinengi lezi insuku ziyabe zibhaliwe amabizo zifakwe lamabhakane ukwenzela ukuthi abahlali lezigulane bebekwazi ukubana isbhedlela leso sitholakala ngaphi

Amabhakani afakwa ezibhedlela ayanceda kakhulu kulabo abagulayo ukwenzela babekwazi lapha okumele baqonde khona nxa befuna usizo njalo bengadlalisi isikhathi bedinga izindawo.

Izibhedlela sezaqatsha odokotela labomongikazi abasebenza ukwelapha izigulane lokubanakekela ukuze basile.

Ilizwe lonke jikelele zinengi izibhedlela ezavulwayo nguHulumende njalo zinengi izakhiwo lapho okufundelwa khona ukuba ngodokotela, ukuba ngomongikazi.

Ukufaka amabhakani ezibhedlela laseemakilinika kuyenza ukuthi abahlali benelise ukubona lezindawo nxa bedinga usizo ezibhedlela.

ukuphucuka kwezibhedlela lama kilinika sokuyenze izisebenzi umsebenzi wabo ube lula kakhulu kanye lowalabo abagulayo benelise ukuthola usizo

Ugatsha olubona ngezempilakahle solubenze kakhulu ukuthi kubekhona izibhedlela lamafamasi ayelapha abantu .Ancedisa ukuthi izifo ziphele.

Izibhedlela sezisize abantu abanengi abagulayo. Lezi zitholakala emaphandleni kanye lase madolobheni njalo ziyasizwa abantu abanengi. Odokotela labo mongikazi sebesilise abantu abanengi.

Omama kanye labantwana bayaphiwa indawo zokuhlala ezibhedlela lapho nxa begula ukwenzela ukuthi bathole ukululama masinya.

Izibhedlela, amakilinika lamapharmacies ayancedisa kakhulu labo abagulayo bayathola usizo bekhangelwe ngabomongikazi labodokotela kumapharmacies bayathengiselwa imithi etshiyetshiyeneyo.

Indawo zokuhlolwa imikhuhlane lazo sezizinengi ikakhulu emadolobheni ziyenelisa ukuthi abantu bekwanise ukubakwazi ukuthi isigulane sibulawa kwiyini udokotela ekwanise ukwelapha kakuhle.

Indawo zokuhlolwa kwemikhuhlane sezizinengi kulezinsuku ngokuqakatheka kwethekhinologi ziyatholakala ikakhulu emadolobheni ziyanceda kakhulu umphakathi ukwenzela ukuthi bebekwazi imikhuhlane abayigulayo.

Ama laboratories semanengi njalo ayancedisa ukuze abantu benelise ukuthola imbangela yomkhuhlane njalo ayasiza odokotela ukwenzela ukuthi bekwanise ukuthi bebekwazi ukuthi umuntu kumbe isigulane ubulawa kuyini.

Omama abalabantwana abancane bayathola imfundiso kuma clinika kanye lasezibhedlela ,bayafundiswa ngezinto ezitshiye tshiyeneyo bayenelisa njalo ukuthi bagcine abantwana kakuhle .

Omama labantwana bayathola usizo ezibhedlela, kulezibhedlela ezikhangela ngabomama abazithweleyo, labomama ababelethileyo, labomama abalabantwana abancane.

Abantwana abancane kanye labomama abalabantwana abancane, bayathola usizo ezibhedlela. Abagulayo abantwana labo bayalatsha ezibhedlela behlatshwe ngamajekiseni.

Omama abazithweleyo lalabo alabantwana abancane, bayathola imfundiso ezibhedlela, mayelana lempilakahle yabo njalo lendlela okumele baziphathe ngayo.

Kulezibhedlela ezikhangelane labomama labantwana. Omama ababelethileyo labomama abazithweleyo bayenelisa ukuyabhalisa izisu kulezo zibhedlela. Bayenelisa njalo ukuyabelethela khona bathole usizo.

Omama abazithweleyo labomama abalabantwana abancane bayathola usizo ezibhedlela ezikhangelane lempilakahle yabomama kanye labantwana. Ziyatholakala emakhaya, ziyatholakala emadolobheni.

Ngokuguquka kwezinto lezinsuku sokulesakhiwo ezikhangelane labo mama kanye labantwana ikakhulu omama abazithwelayo labala bantwana abancane.

Abantwana abancane bayathola usizo ezibhedlela ikakhulu ukuthontiselwa kanye lokuhlatshwa amajekiseni ezibhedlela bayathola usizo khonangale ezibhedlela.

Minengi imitshina lezinsuku esetshenziswayo ezibhedlela ,encedisa abagulayo .Kanye laboDokotela ukwenzela ukuthi bebekwazi ukuthi umuntu ubulawa kuyini . Iyancedisa kakhulu.

Minengi imitshina esetshenziswayo ezibhedlela lasemakilinika ukwenzela ukwelapha izigulane. Eminye yakhona imitshina ngehlola imikhuhlane enjengabo bp iyancedisa kakhulu.

Imitshina esetshenziswayo ezibhedlela yenza ukuthi odokotela labomongikazi bathole umsebenzi wabo ubelula ekwelapheni abagulayo.

Minengi imithi eyelapha izifo ezitshiyeneyo. Abagulayo labangaguliyo bayakwanisa ukusebenzisa leyomithi, iyatholakala kuzo zonke indawo.

Amaphilisi asebenza ukwelapha izifo ezitshiyeneyo. Amanye ayathengiswa kukanti amanye njalo atholakala mahala ezibhedlela ukwenzela ukuthi abantu basile.

Imithi yesilungu iyatholakala ezibhedlela. Iphinde itholakale lakumapharmacies. Esikhathini esinengi, ezibhedlela, bayaphiwa mahara, abagulayo. Kumapharmacies, bayathenga.

Imithi minengi eyelapha izifo ezitshiyeneyo, njalo iyatholakala ezibhedlela kanye lasemakhaya emakilinika wonkumuntu ogulayo uyakwanisa ukuthola leyimithi.

Imithi yokukhwehlela yandile kulezi insuku. Eminye iyathengiswa kumapharmacies. Eminye njalo iyaphiwa ezibhedlela lasemaklinika. Iyenzela ukwelapha abantwana Kanye labadala abagulayo.

Imithi yesilungu isisindise abantu abanengi. Abagulayo kakhulu bayathola lolusizo ezibhedlela. Isisindise abantu abanengi, abanengi bayayincoma leyimithi kakhulu.

Minengi imithi esikhona esebenza ukwelapha izifo ezitshiyeneyo eminye iyanathwa njengamaphilisi kukanti eyinye njalo iyagcotshwa emzimbeni.

Amaphilisi esilungu ayatholakala kakhulu lezinsuku amanye ayathengiswa amanye ayaphiwa ezibhedlela ayancedisa ukwelapha izifo ezitshiyetshiyeneyo ngasosonke isikhathi.

Abagulayo emzimbeni nxa kumele basile basebenzisa amaphilisi bayabe bebhalelwe emabhukwini ngodokotela kumbe omongikazi.

Imithi yesilungu yelapha izifo ezitshiyeneyo, iyatholakala ezibhedlela ezinkulu, lasemakilinika, emakhaya Kanye lase dolobheni

Imithi yesilungu iyancedisa ikakhulu kulabo abagulayo. Iyatholakala ezibhedlela emakilinika lakumafasi. Esibhedlela bayaphiwa ukwenzela ukuthi bakwanise ukuphila.

Kuqakathekile ukunatha amaphilisi ngendlela ekahle ukwenzela ukuthi ogulayo athole ukusila masinyane angaphindi abe elokhe egula kokuphela.

Imithi yesilungu esebenza ngendlela ezitshiyeneyo njalo iyatholakala ezibhedlela lasemakilinika, iyathengiswa njalo eminye iyatholakala mahala emakilinika.

Minengi imihlobo yemithi eyesilungu eyokukhwehlela etholakalayo ezibhedlela kanye lasemakilinika iyasebenza ngendlela ezitshiyeneyo njalo labo abawunathayo bayasila.

Kuleminye imithi yesilungu esetshenziswayo yilabo abagulayo iyabe iyenzwe ngemithi yesintu leyi mithi ilamandla kakhulu ekulapheni

Imithi yesilungu iyancedisa kakhulu labo abagulayo eminye iyathengiswa eminye njalo iyaphiwa mahala iyatholakala ezibhedlela iyatholakala emafamasi iyanceda kakhulu labo abagulayo.

Abagulayo bephethwe yizifo ezitshiyeneyo bayaphiwa imithi ehambelana lezifo zabo ukwenzela ukuthi bathole ukusila kusese lesikhathi njalo

Minengi kulezi nsuku imithi esetshenziswayo ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Eminye iyatholakala kwamanye amazwe eyinye iyenziwa elizweni lakithi.

Imithi yesilungu iyancedisa kakhulu kulabo abagulayo bayasila ngayo, iyathengiswa, Kuma emakhemisi eminyd iyatholakala ezibhedlela iyaphiwa mahala ezibhedlela kanye lakumakilinika.

Imithi yesilungu eyinye iyagcotshwa, isetshenziswa ukugcotshwa emzimbeni iyabe iyelapha imkhuhlane etshiyeneyo. Eminye njalo iyanathwa iyatholakala ezibhedlela iphinde itholakale lakumapharmacies.

Imithi esetshenziswayo lezinsuku iyatholakala ezibhedlela lakuma-pharmacy njalo ngobunengi iyathengiswa iyasebenza ngendlela ezitshiyeneyo.

imithi yesilungu yiyo esetshenziswayo kakhulu kulezinsuku abantu abanengi abagulayo bayelatshwa ngayo iyatholakala ezibhedlela eminye iyathengwa kumaphamarcies

Imithi yesilungu minengi lezinsuku njalo yelapha izifo ezitshiyeneyo ezinjengabo sifuba , amehlo ,indlebe ikhanda ,isisu.

Imithi yesilungu iyasebenza kakhulu kulabo abagulayo njalo iyatholakala kumafamasi, iyabe ithengiswa ngentengo etshiyeneyo kwezinye indawo bayaphiwa mahala.

Imithi yesilungu iyanceda kakhulu ikakhulu labo abagulayo bayenelisa uyithola ngentengo ephansi ezibhedlela benganatha bayathola ukusila.

Lezinsuku siminengi imithi esetshenziswayo ukwelapha izifo ezinengi. Imithi yesilungu zinengi ezincedisa ukuthi abantu basile njalo balapheke ngasosonke isikhathi.

Minengi imithi esetshenziswa yilabo abagulayo eminye iyatholakala ezibhedlela eminye itholakala emakilinika imithi le isebenza ukwelapha izigulani.

Imithi yesilungu iyathengiswa kumafamasi, abagulayo bayabhalelwa imithi emabhukwini ukuthi behambe bayethenga ezitolo ezithengisa leyi mithi.

Amaphilisi asebenza ukwelapha izifo ezitshiyeneyo ayanathwa lamanzi. Labo abanatha amaphilisi lawa bayathola ukusila bazizwe njalo beqinile emizimbeni yabo.

Minengi imihlobo yemithi yesilungu etholakalayo eminye ngamapills eminye yimithi yokurubber njalo uyakwanisa ukungcoba uphinde ukwanise ukunatha

Imithi yesilungu iyanceda labo abagulayo, iyathengiswa ezibhedlela kanye lasezitolo ngentengo ezitshiyeneyo labo abagulayo bayathola usizo kakhulu ngaleyimithi.

Imithi yabelungu isebenza ukwelapha izifo ezitshiyeneyo. Iyatholakala kuzo zonke izindawo ezibhedlela emakilinika kanye lasemafamasi. Iyathengiswa eminye njalo ayithengiswa.

Imithi yesilungu iyelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Iyatholakala ezibhedlela njalo eminye Iyatholakala lakuma pharmacies. Eminye iyathengiswa eminye njalo iyaphiwa mahala.

Imithi yesilungu iyancedisa kakhulu ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo iyatholakala ezibhedlela eminye njalo iyathengiswa ezitolo ezibona ngokuthengisa amaphilisi.

Minengi lezinsuku imithi encedisa izigulane ukwenzela bakwanise ukusila eminye iyatholakala ezibhedlela eminye iyatholakala kemakhemisi iyabe ithengiswa.

Kubalulekile ukunatha amaphilisi kulabo abagulayo, ukwezela ukuthi bakwanise ukusila, njalo imizimba yabo ithole ukuqina.

Wonke umuntu ogulayo uyathola usizo, ezitolo ezibona ngokuthengisa kwamaphilisi, njalo omunye lomunye, uthenga lapho afuna khona.

imithi yesikhiwa iyencedisa kakhulu abagulayo iyatholakala ezibhedlela lase makiliniki kany lakuma phamarcy iyathengeka ngentengo ephansi ngakho abantu bayenelisa ukusila nxa bengathola usizolwemithi yesilungu

Imithi yesilungu isivamile njalo isiminengi kakhulu eminye iyathengiswa ngabantu eminye iyatholakala esibhedlela eminye iyatholalakala njalo kumaPhamacy iyangcedisa ukuyelapha izifo ezinengi

Minengi imithi eyelapha isifuba iyatholakala esibhedlela eyinye iyathengisa ikhona eyabantwana leyabadala iyatholakala

Imithi yesilungu yelapha imikhuhlane etshiyeneyo ngobunengi iyatholakala esibhedlela njalo iyasebenza kakhulu ekwelapheni abagulayo.

Amaphilisi ayancedisa kakhulu labo abagulayo kanye lalabo abanye abazizwa bengaphilile kuhle emzimbeni ayatholakala ezibhedlela emakilinika kanye lakumafamasi.

Imithi yesilungu iqakathekile kakhulu ekulapheni izifo ezitshiyeneyo ngoba abagulayo bayabe befuna imithi ukuze bekwanise ukuthi basile.

Imithi yesilungu isetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo njalo labangaguliyo bayakwanisa ukunatha leyi mithi, nxa kuyikuthi batshelwe ngudokotela.

Iskhathi somqando sivame ukuza lom... kukhwehlela. Abantu abanengi bayahamba bayethenga imithi yokukhwehlela ukwenzela ukuthi bathole ukusila.

Imithi yabelungu iyatholakala ikakhulu ezibhedlela. Eminye yakhona iyathengiswa kukanti eminye yakhona iyaphiwa mahala. Iyatholakala iphiwa kulabo abagulayo.

imithi eminengi iyatholakala ezindweni ezithengisa imithi lamaphilisi eminye leyi mithi eminye iyanathwa eminye njalo iyagcotshwa emzimbeni kumbe lapho alimele khona

Imithi etholakalayo minengi kakhulu eminye iyahlatshwa njengamajekiseni iyatholakala ezibhedlela kanye lasezitolo ezibona ngokuthengisa amaphilisi.

Imithi eminengi etholakala emafamasi eminye iyanatha njalo eminye iphinde igcotshwe, iyatholakala ngentengo ezitshiyeneyo kakhulu.

Ezitolo ezibona ngokuthengisa amaphilisi ,azithengisi imithi yabantu abagulayo kuphela. Kuleminye enjengeyezinja iyatholakala kulezi zitolo.

Manengi amaphilisi esilungu athengiswayo lawa ayelapha izifo ezitshiyeneyo ayatholakala ezibhedlela kanye lezitolo ezibona ngokuthengisa kwamaphilisi.

Minengi imithi yokwelapha njalo yelapha izifo ezitshiyeneyo eminye yakhona isetshenziswa ukwelapha labo abakhwehlelayo ukwenzela ukuthi bathole usizo njalo basile.

Imithi yesilungu iyancedisa kakhulu kulabo abagulayo iyatholakala ezibhedlela iyatholakala emakilinika njalo ilentengo ephansi

Imithi yesikhiwa isisilise abanengi iyanceda kakhulu kulabo abagulayo iyabancedisa ukubana izinhlungunzonke ziphele njalo basile bakwanise ukuzisebenzela njalo ngazo. zonke izikhathi.

Minengi kulezinsuku imithi esetshenziswayo ukwelapha izifo ezitshiyeneyo. Imithi yesilungu elapha ukukhwehlela iminengi iyatholakala ezibhedlela.

Imithi elaphayo izifo zonke iyatholakala kulezinsuku eminye iyathengiswa njalo eminye iyaphiwa mahala. Ku kuyenzeka ukuthi umuntu nxa egula uyabhalelwa phansi amaphilisi ukuthi ayethenga kumbe aphiwe mahala.

Imithi yesilungu iqakathekile kakhulu ekwelapheni izifo ezitshiyeneyo . Iyatholakala ezibhedlela, eminye iyathengiswa , eminye njalo iyaphiwa mahala.

Kulezinsuku akulasifo esingalamithi yonke imithi iyelapha izifo ezitshiyeneyo laba abagulayo bayahamba bayothenga imithi.

Imithi yesilungu iyatholakala kuma"pharmacy" lasezibhedlela. Nxa isigulane siswele umuthi esibhedlela kumbe ekilinika uyenelisa ukuyathenga e"pharmacy " ngentengo ephansi.

Imithi eminengi kulezi insuku iyasetshenziswa ukwenzela ukuthi abantu bathole usizo njalo basile emkhuhlaneni etshiyatshiyeneyo iyatholakala ezibhedlela leyo mithi.

Minengi imithi yesilungu etholakala ezibhedlela Kanye lasema kilinika. Yona isebenza izifo ezitshiyeneyo iyelapha leyi mithi eminye iyathengiswa eminye iyaphiwa mahala

Imithi yesilungu iyatholakala lezinsuku eminye iyasebenza ukwelapha indlebe eminye isebenze ukwelapha amehlo imithi leyi iyatholakala ezibhedlela Kanye lakuma famasizi

Imithi yesilungu minengi kakhulu iyelapha izifo ezitshiyeneyo. Iyathengiswa eminye iyaphiwa mahala ezibhedlela. Labo abagulayo bayakwanisa ukuthola leyi mithi.

Abagulayo bayathola imithi etshiyetshiyeneyo ezibhedlela kanye lakumafamasizi. Kumafamasizi iyathengiswa, eminye iyatholakala ngentengo ephansi, eminye njalo iyatholakala ngentengo edurayo.

Imithi yesilungu iyatholakala ezibhedlela kanye lasemakilinika, lasema"pharmacy".Iyathengiswa eminye njalo ayithengiswa. Iyelapha izifo ezitshiyetshiyeneyo.

Imithi yesilungu elapha izifo ezitshiyeneyo njalo iyatholakala ezibhedlela eminye iyathengiswa njalo eminye yakhona iyaphiwa mahala ukuze abantu bathole usizo basile.

Amaphilisi aqakathekile kakhulu ngoba ayelapha labo abagulayo bazizwe beqinile ngoba nxa bengasilanga kungenzeka batshone.

Minengi imithi yesilungu esetshenziswayo ukugcotshwa njalo iyabe ilapha imikhuhlane etshiyeneyo. Leyo mithi iyatholakala ezibhedlela eminye iyathengiswa ezitolo.

Imithi eminengi lezinsuku iyatholakala endaweni ezitshiyeneyo. Eminye itholakala ezibhedlela lasezitolo ezibona ngokuthengiswa kwemithi leyi.

Kubalulekile ukunatha amaphilisi ngesikhathi esiqondileyo njalo unathe kakuhle ukwenzela ukuthi uthole ukusila emzimbeni.

Imithi yesilungu iyasebenza kakhulu ekwelapheni. Iyatholakala ezitolo ezibona ngokuthengisa imithi, lasezibhedlela kanye lasemakilinika.

Amaphilisi alamandla kakhulu ekwelapheni izifo ezitshiyeneyo ezigulwa ngabantu, lawa ayatholakala ezibhedlela ikakhulu lasezitolo.

Imithi yesilungu iyatholakala ngentengo ephansi njalo iyenelisa ukwelapha imikhuhlane eminengi imithi le iyatholakala ezibhedlela kanye lasemafamasi.

imithi yesilungu yelapha izifo ezitshiyetshiyeneyo kwehlukana ngokuthi umuntu or isigulane sibulawa kuyini imithi leyi iyatholakala ezibhedlela kanye lakumaphamarcies

Imithi yesilungu iyancedisa kakhulu kulabo abagulayo iyanceda kulabo abazizwa bengaphilile kahle emzimbeni yabo iyatholakala ezibhedlela ezitshiyeneyo kanye lakuma famasi.

Minengi imithi yesilungu esetshenziswa iyatholakala ezibhedlela eminye iyathengiswa kumaphamacy eminye iyathengiswa ezibhedlela ezinkulu iyangcedisa ekwelapheni imkhuhlane etshiya tshiyeneyo

Yonke imithi lezinsuku iyatholakala ngenxa yokuvulwa kwezitolo lezi ezibona ngokuthengisa kwemithi kanye lamaphilisi kuphela. Njalo leyimithi iyabe ithengiswa.

Amaphilisi ayatholakala ezibhedlela kanye lasemafamasi njalo ayanceda kakhulu abantu abagulayo eminye iyathengiswa ezibhedlela eminye njalo iphiwa mahala ezibhedlela.

Imithi yesilungu lezinsuku eminye yakhona iyabe iyenzwe kusetshenziswa imithi yesintu njalo lokhu kuyenza ukuthi leyi mithi ibelamandla ekulapheni

Amaphilisi elapha izifo ezihlukeneyo njalo asebenza ngendlela ezitshiyeneyo ukwenzela ukuthi labo abagulayo bathole usizo njalo bazizwe behlambulukile emzimbeni.

Amaphilisi ayelapha abantu abanengi njalo abalezifo ezehlukeneyo ngobinengi ayanathwa usebenzisa amanzi ayatholakala ezibhedlela.

Kulezindawo ezibona ngalabo abagulayo abaphathekileyo engqondweni. Lezi ndawo zikhangele labo abagulayo engqondweni ziyabasiza ukuthi balulame

Abantwana abancane abagulayo bayathola usizo ezibhedlela lasemakilinika bayaphiwa leyi imithi futhi njalo mahala eminye bayathenga.

Kulabantu ababona ngempilakahle yabantwana, laba bayasebenzela emphakathini ukwenzela ukuthi abantwana bavikeleke emkhuhlaneni etshiyeneyo. Bayahamba behlaba abantwana amajekiseni bebathontisela njalo.

Ukwanda kwezitolo ezibona ngokuthengisa amaphilisi seziyandile kakhulu sokuyenza ukuthi labo abagulayo bengathwali nzima ekutholeni amaphilisi.

Amafamasizi ayatholakala emadolobheni njalo athengisa imithi etshiyeneyo eyelapha izifo ezinengi. Imithi leyi iyasebenza kakhulu ekwelapheni kulabo abagulayo.

Abantu abanengi abagulayo lezinsuku batholakala begcwele kuma pharmacy bedinga ukuthenga amaphilisi kanye leminye imithi engatholakaliyo ezibhedlela.

AmaPharmacies asebenza ukuthengisela abantu amaphilisi kanye lemithi ngentengo elingeneyo atholakala ikakhulu emadolobheni.

Ubunengi bamafamasi em- emadolobheni sebuyenza impilo zibe lula ngoba nxa abagulayo beswele amaphilisi ezibhedlela lasemaklinik bayenelisa ukuthi bayethenga emafamasi ngentengo ephansi.

Izitolo ezithengisa amaphilisi esithi sona ngama pharmacy ziyatholakala ikakhulu emadolobhedi zithengisa imithi ehlukeneyo elapha izifo ezitshiyeneyo.

Imithi eminengi iyatholakala ezitolo lezi ezibona ngokuthengiswa kwamaphilisi, lezi zitolo ziyatholaka emadolobheni kanye lase makhaya

Ama pharmacies ayatholakala ikakhulu emadolobheni, emakhaya akatholakali. Ayathengisa imithi etshiyeneyo eminye iyanathwa eminye iyagcotshwa

Amapharmacies ayathengisa imithi etshiyetshiyeneyo. Ayatholakala ikakhulu emadolobheni. Leyimithi ilentengo ezitshiyeneyo. Futhi njalo, abanye bayathola odurayo. Abanye bethole imithi elentengo ephansi.

Amafamasi ayatholakala ikakhulu emadolobheni. Amanye ayavula ekuseni ayevala ntambama kukhona angavaliyo ukwenzela labo abagula ebusuku bathole usizo

Amafamasizi ayathengisa imithi etshiyetshiyeneyo. Yonke imithi iyatholakala kumafamasizi ngentengo ngcono. Eminye iyadura kodwa eyinye iyatholakala ngentengo ephansi amafamasizi.

Imithi etholakala ezitolo ezibona ngokuthengiswa kwamaphilisi iyelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo . Wonke umuntu ogulayo uyenelisa ukuthola leyimithi kumafamasi

Yonke imithi yabagulayo iyatholakala ezibhedlela kanye lasezitolo ezibona ngokuthengisa amaphilisi njalo iyabe ilentengo etshiyeneyo.

Abantu abanengi sebethenga imithi kanye lamaphilisi ezitolo ezibona ngokuthengisa ukwenzela ukuthi bathole ukusila njalo bavikeleke kweminye imkhuhlane .

Ubunengi bamafamasi ikakhulu emadolobheni ,sokuyenza ukuthi abagulayo bekwanise ukuthola usizo olupheleleyo. Bayakwanisa ukuthenga amaphilisi kuwonala amafamasi basile.

Izakhiwo lapho okuthengiswa khona imithi zinengi emadolobheni, njalo bayathengisa imithi leyi ngentengo ephansi. Eminye iyatholakala ngentengo ephezulu.

Abantu abanengi lezinsuku bayathenga amaphilisi kanye lemithi yabo kumafamasizi yonke imithi iyatholakala ngentengo etshiyeneyo abanengi abantu bayatholakala bethenga khonale kumafamasizi.

Ukuphucuka kwelizwe sokuyenze emadolobheni kwaba lama pharmacy amanengi ancedisa abagulayo ngezifo ezitshiyeneyo ukwenzela ukuthi bathole usizo

Ama pharmcies ayathengisa imithi ehlukeneyo, ayatholakala ikakhulu emadolobheni athengisa lemithi ngentengo ezitshiyeneyo, ayatholakala emadolobheni

Imithi eminengi lezinsuku itholakala emaphamasi ikakhulu emadolobheni. Iyabe ithengiswa ngentengo elingeneyo njalo imithi leyi iyelapha izifo ezitshiyeneyo.

Indawo lapho okuthengiselwa khona imithi yabagulayo labangaguliyo minengi emadolobheni njalo kulomncintiswano ngentengo yokuthenga.

Ama pharmacies ayancedisa kakhulu kulabo abagulayo. Ukwenzela ukuthi bathole imithi yabo ngesikhathi. Ayatholakala emadolobheni ikakhulu imithi le iyabe ithengiswa ngentengo ephansi.

Indawo lapho okuthengiselwa khona amaphilisi leminye imithi, ziyandile kakhulu emadolobheni, njalo ziyancedisa umphakathi kanye labantu abanengi ukuze bathole usizo njalo besile.

Kumafamasisi kutholakala imithi, akulamithi etholakala mahara kumafamasi. Njalo amafamasisi atholakala emadolobheni.

Akuvanga ukuswelakala kwemithi ezitolo ezithengisa leyimithi ngoba ngasosonke isikhathi imithi lamaphilisi kuhlezi kukhona ukwenzela labo abagulayo.

Amafamasi semanengi kakhulu ikakhulu emadolobheni. Ayancedisa abantu ekuthengeni amaphilisi ngentengo ephansi. Bonke abagulayo bayathenga amaphilisi emafamasi.

Amapharmacies semanengi kakhulu ikakhulu emadolobheni asegcwele abantu abanengi bathenga khona imithi laba abagulayo bayathola usizo Kuma pharmacies wona lawa.

Abasebenza ezitolo ezibona ngokuthengisa kwemithi kanye lamaphilisi bayancedisa kakhulu labo abagulayo ngokubatshengisa imithi okumele bayithenge.

Izitolo ezibona ngokuthengiswa kwamaphilisi zifakwe amabhakane zabhalwa ngamabala ukwenzela ukuthi labo abadingayo babe kwazi ukuthi zitholakala ngaphi .

Amafamasi aqakathekile kakhulu, ayatholakala endaweni ezinjengase madolobheni, abagulayo bayenelisa ukuthenga amaphilisi bawanathe kanye lemithi basile.

Izitolo ezithengisa amaphilisi sezizinengi kakhulu elizweni lakithi ziyatholakala emakhaya ziphinde zitholakale lasemadolobheni abantu abathenga khona.

Ukhankaso lwezempilakahle luyancedisa kakhulu umphakathi, ukwenzela bahlale beyazi ngemikhuhlane etshiyetshiyeneyo, njalo bekwanise ukuzivikela kuleyo mkhuhlane ngazozonke izikhathi.

Ukufundisa mayelana lezempilakahle sokusize abantu abanengi .Umphakathi Kanye labantwana ezikolweni .Bayaphiwa ulwazi ukwenzela ukuthi bazivikele emkhuhlaneni .

Ukhankaso lwezempilakahle luyancedisa umphakathi ukuze behlale bekwazi imikhuhlane abakhangelane lawo njalo bekwanise ukuzivikele kuleyo mkhuhlane bayaphiwa ulwazi.

Abantwana lezinsuku sebekhuthazwa njalo sebafundiswa ngokuqakatheka kwezempilakahle. Lokhu kuyabasiza ukuthi bahlale beqaphele ngazo zonke izikhathi.

Kuqakathekile ukuba kwazi mayelana lezempilakahle ukwenzela ukuthi umphakathi uhlale uvikelekile emikhuhlaneni njalo babe lolwazi lokuzivikela kuleyo mikhuhlane

Ukhankaso lwezempilakahle luqakathekile kakhulu ngoba luyancedisa abantu ukwenzela bahlale bekwazi imikhuhlane njalo bekwanise ukuzivikela kuleyo mkhuhlane

Ukhankaso lwezempilakahle luyanceda kakhulu umphakathi, ukuthi bahlale belolwazi ukuthi impilo kumele bayiphile njani, njalo lezinye izifo ezihlasele umphakathi,

Kuqakathekile ukuba lolwazi ngezempilakahle kuyasiza intsha ukuthi bakwanise ukwenza izinqumo ezizabasiza ngekusasa yabo.

Ugatsha lwezempilakahle luyancedisa umphakathi ngokubuya lama campaigns okuqonqosela ukubana abantu behlale behloliwe emkhuhlaneni efana labo BP kulezinsuku.

Umkhankaso lwezempilakahle luyanceda kakhulu izakhamizi ikakhulu emakhaya ukwenzela bahlale belolwazi olugculileyo, olupheleleyo ngemikhuhlane ekhona.

Ukhankaso lwezempilakahle luqakathekile kakhulu ekuncedeni umphakathi ukwenzela ukuthi bebekwazi izifo abakhangelane lazo njalo bazivikele.

Kuqakathekile ukuba lolwazi mayelana lezempilakahle kuyancedisa umphakathi ukuthi uhlale uqaphele emikhuhlaneni ekhona elizweni

Kuqakathekile ukuhlala ukwazi mayelana lemikhuhlane etholakalayo elizweni, njalo kuyasiza abomphakathi ukuthi behlale beqaphele ngazo zonke izikhathi.

Umkhankaso wempilakahle uyabasiza abantu abanengi ngenxa yokuthi bayathola ulwazi balusebenzise baphile njalo bafundise labanye.

Umkhankaso oyenziwa luhlangothi lwezempilakahle luyanceda kakhulu umphakathi ngokubazisa imikhuhlane abakhangelane layo njalo bengathola lolu lwazi bayakwanisa ukuzivikela kweyinye imikhuhlane.

Ukhankaso lwezempilakahle solusize abantu abanengi ngokubanceda ukuthi bahlale bekwazi ngemikhuhlane ababhekane layo njalo bazivikele kuleyo mkhuhlane.

Imfundiso mayelana lezempilakahle iqakathekile kakhulu iyenza umphakathi uhlale uzilungiselele ,kanye lokuthi bakwanise , ukulwisana lemkhuhlane engabe , ibagulisa

Ukhankaso ngezempilakahle uqakathekile kakhulu ikakhulu ezikolweni ngoba abantwana bayafundiswa ngemikhuhlane njalo bayathola ulwazi bekwanise ukuzimela labo.

Ukhankaso kwezempilakahle luyancedisa umphakathi kanye labagulayo ukuthi bahlale belolwazi ngemikhuhlane etshiyeneyo njalo bakwanise ukusebenzisa lololwazi empilweni zabo.

Ukhankaso mayelana lezempilakahle luyasiza kakhulu umphakathi ukuthi bekwanise ukubalolwazi olujulileyo ikakhulu nxa kulesifo esikhona emphakathini

Kuqakathekile ukufundisana mayelana lezempilakahle ukwenzela ukuthi abantu behlale belolwazi ngemikhuhlane ekhona njalo bebekwazi ukuzivikela kuleyo imikhuhlane

Ukuqakatheka komkhankaso wezempilakahle uyanceda umphakathi ukwenzela ukuthi babekwazi imikhuhlane ababhekane layo njalo bazivikele kuleyo mkhuhlane.

Uzulu wonke uyathatha indawo ekukhankaseni kwezempilakahle ukwenzela ukuthi uthole ulwazi ngezifo ezikhona emphakathini njalo bekwanise ukuzivikela.

Kuqakathekile ukubana abantu basebenzisa amakhondomu ngaso sonke isikhathi nxa behlangana ocansini ukwenzela ukuvikela emkhuhlaneni enjenge HIV leminye.

Ukhankaso lwezempilakahle luyancedisa kakhulu intsha ukwenzela ukuthi bekwanise ukuba lolwazi mayelana lezempilakahle elizweni

Ukhankaso mayelana lezempilakahle luqakathekile emphakathini ngoba luyasiza abantu ukuthi babelolwazi ngemikhuhlane ekhona kuleyo ndawo

Ukhankaso lweze mpilakahle kuqakathekile kakhulu ukwenzela ukuthi umphakathi ukuthi ukwanise ukuzivikela emkhuhlaneni njalo ukwenzela bekwanise ukuba lolwazi olujulilego bazivikele kuleyo mkhuhlane

Ukhankaso lwezempilakahle luyancedisa kakhulu abadala kanye labantwana ngolwazi lwezempilakahle bayakwanisa ukuthi bathole lolulwazi balusebenzise emakhaya abo.

Omama abazithweleyo bayakhuthazwa ukuthi badle ukudla okuyakha imizimba ukwenzela ukuthi bavikele abantwana abasesiswini bakhule njalo babelethwe bephile kakuhle.

Ukufundisana mayelana lezempilakahle kuyasiza kakhulu umphakathi kanye labantwana ukuthi bahlale bevikelekile kweminye imikhuhlane engabahlasela.

kulemithi esetshenziswa ngabadlali abadlala ibhora kanye leminye imidlalo leyi mithi iyabancedisa ikakhulu nxa bengalimala iyabayenza izinhlungu ziyehle

Kulemithi esetshenziswa yilabo abadlala imidlalo enjenge yebhola leyi mithi iyabanceda ukubana bahlale belamandla njalo behlale bevikelekile kweminye imikhuhlane engababamba.

Ukuguquka kwezinto sokulethe eminye imitshina esetshenziswayo lugatsha olubona ngezempilakahle ukwelapha labo abagulayo njalo ukuze bebone ukuthi umuntu ugula okungakanani.

Ukuqakatheka kwemithi yesintu kuyabonakala ngoba banengi abantu abagulayo abathole usizo ngenxa yale imithi yesintu. Imithi le iyatholakala kuzo zonke indawo.

Izihlahla, impande lamahlamvu , konke lokhu kusetshenzwa njengemithi yesintu. Kuyatholakala kuzozonke indawo, emadolobheni kanye lasemakhaya.

Amaluba lawo ayasetshenziswa njengemithi yesintu, ayelapha izifo ezitshiyeneyo .Amanye ayagcotshwa aphinde anathwe .Abanengi sebethole ukusila ngawo.

Imithi yesintu isisize abantabanengi kakhulu, ngenxa yokuthi iyelapha izifo ezinengi ezehlukeneyo. Eminye iyahlanyelwa eminye njalo itholakala izimilele egangeni.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu, ngoba iyelapha izifo ezinengi, njalo iyasebenza kakhulu, ayiduli, wonke umuntu uyakwanisa ukuyithola.

Kuleminye imithi yesintu esebenzayo ngendlela ezitshiyeneyo, iyanathwa injalo kumbe ifakwe emanzini abagulayo beyisebenzise.

Amahlamvu ayasetshenziswa njengemithi yesintu ukwelapha izifo ezitshiyeneyo. Abanye bayawawomisa bewachole bewanathe bathole ukusila

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu empilweni zabantu kulezinsuku. Eminye iyamila egangeni njalo iyahlanyelwa iyatholakala kuzo zonke indawo.

Kuleminye imithi yesintu esetshenziswa izintanga leyi iyasebenza kakhulu njalo iyelapha kakhulu imikhuhlane eminengi njalo abanengi bayasila ngayo

Lezinsuku imithi wesintu ubalulekile kakhulu uyasetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo eminye iyanathwa baphinde bagcobe labo abagulayo iyanceda ukwenzela ukuthi basile.

Amaluba ayasetshenziswa ukulungisa imithi yesintu, amanye alungise imithi yesikhiwa ukuze abagulayo bathole ukwelatshwa.

Kuleminye imithi yesintu ezimilelayo. Leyi mithi eminye yakhona iyasebenza ukuthi ikhulise inwele. Eminye iyelapha amazinyo, iyasetshenziswa ngendlela ezitsiyeneyo.

Umuthi wesintu ulamandla kakhulu ungcedisa izifo ezitshiyeneyo uyatholakala emakhaya kanye lasemadolobhedi abanengi bayasila ngokunatha wona

Amaluba kanye lezihlahla yikho okusetshenziswayo lezinsuku njengemithi yesintu ukwelapha labo abagulayo ngezifo ezitshiyeneyo bathole usizo njalo basile.

Imithi yesintu iyatholakala egangeni eyinye iyahlanyelwa eyinye njalo iyazimilela iyangcedisa ukwelapha izifo ezitshiyetshiyeneyo abanengi bayasila ngayo imithi yesintu isisize abantu abanengi.

Ukuqakatheka kwemithi yesintu kuyabonakala ikakhulu ezibhedlela amanye amaphilisi asetshenziswayo ayabe eyenzwe ngaleyimithi njalo lasemakhaya iyasetshenziswa.

imithi yesintu itholakala ngendlela ezitshiyeneyo, eyinye iyagejwa aphinde itholwe ingamahlamvu iyelapha izifo ezitshiyeneyo

Kulamanye amaluba asetshenziswa njengemuthi wesintu ukwelapha ezinye izifo, lawa maluba ayatholakala egangeni amanye njalo ayahlanyelwa.

Izihlahla ziyasetshenziswa njengemithi yesintu. Amahlamvu lempande zakhona kuyathathwa kusetshenziswe ukulungisa imithi yesintu.

Amahlamvu lempande kukhangelelwe ukubana kuyasebenza kusetshenziswa njengemithi yesintu ekwelapheni izifo ezitshiyeneyo.

Ukuqakatheka kwemithi yesintu sekuyenza uzulu omnengi uthole usizo kulabo abayelapha ngesintu ngoba imithi yakhona ilamandla kakhulu.

minengi imithi yesintu esetshenziswayo eminye itholakala emakhaya eminye iyagejwa njalo yelapha izifo ezitshiyeneyo kakhulu abantu bayasila ngayo

Abantu abanengi kulezinsuku sebephila ngemithi yesintu. Iyanceda kakhulu labo abagulayo iphinde incedise lalabo abangaguliyo. Eminye iyabe ifakwe emambodleleni amahle iyethengiswa.

Amafutha wokugcoba aseyenziwa ngemithi yesintu ikakhulu emadolobheni abantu abanengi bayathenga leyi mithi ukwenzela ukuthi babukeke

Kulezinye izithelo ezisetshenziswayo ukulungisa imithi yesintu ukwenzela ukuthi abagulayo labanga guliyo benelise ukusebenzisa leyo mithi

Eminye imithi yesintu iyathengiswa kumapharmacy kanye lasezitolo. Iyelapha izifo njalo ezitshiyeneyo kakhulu njalo iyasebenza.

Imithi yesintu iyancedisa kakhulu eminye iyenza imithi enjengeyokugcoba eminye njalo iyanathwa isetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo kakhulu.

Umuthi wesintu usetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo njalo omunye uyabe ucholiwe wafakwa emagabheni ukwenzela ukuthi usetshenziswe kahle.

Imithi eminengi lezinsuku yenziwa ngemithi yesintu iyelapha abantu abanengi iyenza njalo labo abadinga usizo baluthole masinya

Ukuqakatheka kwemithi yesintu kulezi insuku yiyo esiyenza eminye imithi yesilungu njalo leyi mithi iyatholakala ithengiswa ezitolo

Imithi yesintu isiyandile kakhulu lezi nsuku iyasetshenziswa ngawo wonke umuntu abagulayo kanye labangaguliyo . Eminye iyathengwa eminye ayithengwa iyatholakala kuzozonke indawo.

Imithi eminengi yesintu iyasetshenziswa, ekwenzeni imithi kumbe amafutha okugcoba asetshenziswa ngomama kanye labobaba

Amahlamvu ayasetshenziswa njengo muthi wesintu ukwelapha izifo ezitshiyeneyo amanye njalo ayasebenza ezindlini ngaso sonke isikhathi.

Imithi yesintu iyancedisa kakhulu eminye imithi iyabe isetshenziswa ukugcoba njalo eminye imithi iyasetshenziswa ukukhulisa inwele iyancedisa kakhulu.

Kudala okhokho bethu bebesebenzisa imithi yesintu lalamuhla leyo mithi ilokhe isa sebenza yelapha izifo ezitshiyeneyo, njalo imithi leyi iyasebenza.

Amanye amaphilisi atholakala ezibhedlela kanye lasemakilinika asetshenziswa yizigulane ayabe eyenzwe ngemithi yesintu etholakala emakhaya kumbe lasedolobheni.

Imithi yesintu ikhona eyinye ehlanyelwayo, iyahlanyelwa imile ikhule ibe yisihlahla esikhulu isetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo

Ukuqakatheka kwemithi yesintu sekwenza impilo zabantu zibe lula labo abagulayo bayathole imithi ethengiswayo bathole ukusila emzimbeni.

Imithi yesintu eyinye iyalinywa, eminye njalo iyazimilela yodwa iyancedisa kakhulu. Eminye iyathengiswa eminye njalo ayithengiswa iyancedisa kulabo abagulayo labangaguliyo.

Imithi yesintu ilamandla kakhulu ngoba yelapha izifo ezinengi njalo abanengi bayathola ukusila ngemva kokuthi basebenzise leyo mithi.

Imithi yesintu yiyo lezi insuku eyandileyo njalo yiyo esilisa abantu abanengi iyancedisa ezifweni ezinengi njalo iyenza abantu besile ngesikhathi abanengi bayahamba lezi insuku ngenxa yayo imithi yesintu .

Imithi yesintu iyancedisa kakhulu laba abagulayo kanye lalaba abangaguliyo. Iyatholakala kalula njalo iyatholakala ayiduli kakhulu. Abantu bayasila ngayo.

Imithi yesintu isitholakala isetshenziswa kakhulu eminye imithi iyasetshenziswa ukwenza amaphilisi alabo abagulayo ukwenzela benelise ukuthola usizo njalo basile.

Imithi eminengi yesintu isitholakala kumakhethi, emadolobheni, kanye lasemakhaya, njalo, iyasebenza kakhulu, ekulapheni izifo ezitshiyeneyo.

Amasepa okungeza amafutha lokunye nje okusentshinziswayo sokuyenzwa ngemithi yesintu lokhu kuyenza abantu bekwanise ukuthola lezi zinto ngentengo ephansi

Imithi yesintu iyancedisa kakhulu labo abagulayo labangaguliyo njalo iyatholakala kalula. Eminye iyathengiswa, eminye njalo iyatholakala mahala. Iyancedisa labo abagulayo.

Abantu abanengi lezinsuku sebehamba egangeni ezintabeni besiyagebha imithi yesintu ukuze basebenzise ukwelapha izifo ezitshiyeneyo.

Kulezi insuku sokulamafutha awokugcoba emzimbeni lasebusweni asetshenziswayo ngabantu. Amanye ayabe eyenzwe ngomuthi wesintu.

Amatiye akhona lezinsuku asetshenziswa ngemithi yesintu. Asebenza imisebenzi etshiyeneyo. Amanye ngawokwehlisa imizimba. Ayasebenza kakhulu.

Impande lamahlamvu ezihlahla yikho okusetshenziswayo ukwelapha labo abagulayo kakhulu ukwenzela ukuthi bathole usizo lokusila emikhuhlaneni yabo.

Kulezinsuku imithi yesintu iyasetshenziswa njalo ekwenzeni itiye elinathwayo yilabo abagulayo liphinde linathwe yilaba abangaguliyo

Imithi yesintu yenza imithi ehlukeneyo njalo yelapha izifo ezitshiyeneyo eminye ngeyokugeza njalo uphinde ukwanise ukuyinatha

Imithi yesintu iyasetshenziswa ukwelapha amazinyo. Abanye bayawusebenzisa ukuwugcoba ebusweni, kanye lasemzimbeni. Uyasebenza kakhulu.

Imithi yesintu iyatholakala endaweni ezinengi eminye itholakala emakhaya kanye lasemadolobheni njalo iyathengiswa eminye yakhona uya uyayithola mahala.

Imithi yesintu isisetshenziswa ukuyenza eminye imithi yesilungu ngenxa yokuthi nxa sokuhlangene konke kokubili kuyenza abantu bathole usizo kakhulu.

Imithi yesintu lezinsuku isilungiswa ifakwe emagabheni iyethengiswa emadolobheni eminye yakhona iyathengiswa njalo emakhaya ngentengo ethengekayo

Imithi yesintu eminye iyathelwa amanzi inathwe. Eminye iyagcotshwa yilabo abagulayo. Iyasebenza kakhulu ekuncediseni kulabo abazizwa bengaphilanga kuhle emzimbeni.

Amatiye amanengi lezinsuku asetshenziswayo ekwehliseni imizimba, ayenzwa ngemithi yesintu. Lawamatiye atholakala ezitolo.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu iyelapha abagulayo. Iyancedisa futhi lalaba abangaguliyo. Eminye iyathengwa, eminye njalo iyagejwa egangeni , eminye iyahlanyelwa ezindlini.

Imithi yesintu ngobunengi bayo itholakala egangeni, banengi abantu abahambayo ukuyadinga leyimithi ukuze bekwanise ukuncedisa laba abagulayo bathole ukusila.

Amahlamvu ezihlahla ezitshiyeneyo ayakwanisa ukwelapha labo abagulayo. Amanye ayasetshenziswa ukuyenza izinto ezinjenge tiye lamasepa okugeza kanye lamafutha.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu kulezinsuku, isetshenziswa ukulapha izifo ezitshiyeneyo. Iyatholakala emakhaya, iyatholakala lasemadolobheni. Iyathengiswa eminye yakhona ayithengiswa.

Imithi yesintu lezi insuku yiyo edumileyo ekwelapheni izifo ezinengi njalo iyasebenza banengi abantu abagulayo abasebenzisa wona umuthi wesintu.

Imithi yesintu iqakathekike kakhulu yayikhona endulo ikhona lalamhlanje yiyo esetshenziswayo abantu abanengi bayasila ngokusebenzisa imithi yesintu

Imithi yesintu eminengi yakhona iyazimilela egangeni. Abantu bayahamba bayegebha basebenzise ukwenzela ukuthi basile emkhuhlaneni.

Imithi yesintu sisize abantu abanengi kakhulu ngokwelapha abantu emikhuhlaneni etshiyeneyo. Leyo mithi iyatholakala yonke ndawo.

Minengi imithi yesintu esetshenziswayo ukwelapha izifo ezitshiyeneyo eminye iyanathwa eminye njalo iyagcotshwa emzimbeni iyelapha kakhulu abantu abanengi.

Kuleyinye imithi yesintu emilayo kuthi ngesikhathi nxa isi right bayayikha bayichaye bayisebenzise ukwelapha izifo ezitshiyeneyo

Amahlamvu ezinye izihlahla abalulekile kakhulu ngoba asetshenziswa ukuyenza imithi yesintu Yona eyelaphayo laba abagulayo iphinde isetshenziswe ukugcotshwa.

Imithi yesintu iyancedisa kakhulu abagulayo labanga guliyo. iminye iyanathwa, iminye iyagcotshwa. Iyancedisa kakhulu. Abanengi bayayisebenzisa kulezi insuku iyatholakala kakhulu.

Amaluba ajayelwe ukusetshenziswa njengemithi yesintu ayenza ukuthi abantu bazizwe imizimba ihlambulukile njalo bathole ukusila kulabo abagulayo.

Lezinsuku minengi imithi yesintu etholakalayo, eminye itholakala egangeni, eminye iyatholakala ezitolo, eminye njalo iyanathwa iyathengiswa kuzo zonke izindawo.

Imithi yesintu iyatholakala egangeni eminye nje iyahlanyelwa ezindlini, abanye bayahlanyela lapha abahlala khona. Iyancedisa ukwelapha izifo ezinengi ezitshiyetshiyeneyo

Imithi yesintu isithengiswa endaweni ezitshiyeneyo emadolobheni iyatholakala emakhethi njalo lasezitolo uyakwanisa ukuyithola.

Ikakhulu emakhaya yikho okutholakala khona leyi mithi yesintu bayahamba beyegebha egangeni babuye bayichaye iwome igigwe ibisisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Eminye imithi itholakala izintanga iyacholwa isetshenziswe ukwelapha ezinye izifo ezitshiyeneyo ukwenzela ukuthi labo abagulayo basile

Imithi yesintu itholakala ngendlela ezitshiyeneyo eminye iyakhiwa egangeni eminye njalo iyathengiswa ekuyisebenziseni eminye inathwa injalo eminye iyacholwa.

Kuleminye imithi yesintu ezimilelayo egangeni kodwa eyinye iyahlanyelwa emakhaya njalo iyasezenza ekwelapheni izifo ezitshiyeneyo.

Imithi eyesintu eminye iyachaywa eminye iyasikelelwa igigwe ibesisetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyetshiyeneyo iyasebenza kakhulu

Imithi yesintu iyancedisa kakhulu kulabo abagulayo, iyelapha imikhuhlane etshiyeneyo, eminye inathwa izintanga, eminye inathwa ingamahlamvu iyelapha kakhulu.

Kulezinye izihlahla nje ezijayekekileyo yizo ezisetshenziswayo ekulungiseni eminye imithi yesintu esebenza ukwelapha labo abagulayo ngezifo ezitshiyeneyo.

Kusukela kudala imithi yesintu yiyo eyayisetshenziswa lalamuhla yiyo elokhe isetshenziswa. Iyasebenza ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo njalo abanye abagulayo bayasila ngayo.

Kulezinsuku imithi yesintu iqakathekile kakhulu ekwelapheni izifo ezitshiyeneyo, banengi abantu abagulayo abasebenzisa leyi mithi njalo bayathola ukusila.

Kulezihlahla ezisetshenziswa njengemithi yesintu, ziyatholakala emadolobheni kanye lasemakhaya, imithi yakhona ilamandla ekulapheni izifo ezitshiyeneyo.

Imithi yesintu eyenye iyazimilela egangeni eminye njalo iyahlanyelwa , iyancedisa izifo ezitshiye tshiyeneyo iyasetshenziswa ngaso zonke izikhathi njalo abanengi bayasila ngokusebenzisa leyimithi yesintu.

Imithi eminengi kulezinsuku eyesintu isitholakala kalula ngoba emakhaya bayakwanisa ukuhamba beyeyigebha ibuye isetshenziswe ukwelapha abagulayo.

Imithi yesintu eminye yakhona iyagejwa ichaywe iwome ibe isigigwa ibisifakwa emagabheni iyethengiswa emadolobheni Kanye lasemakhaya.

Imithi yesintu iyancedisa kakhulu labo abagulayo lalabo abanguliyo, itholakala egangeni eminye iyahlanyelwa emakhaya, iyancedisa kakhulu.

Abangaguliyo labo bayasebenzisa imithi yesintu. Eminye yokuhlambulula umzimba iyatholakala emadolobheni kanye lasemakhaya.

Imithi yesintu eminye iyalinywa emakhaya ukwenzela ukuthi nxa isidingakala benelise ukuyithola kalula njalo eduzane.

Minengi imithi yesintu esetshenziswayo ukwelapha abagulayo. Eminye iyacholwa njalo inathwe injalo. Iyasebenza kakhulu, abanengi bayasila.

Imithi yesintu iyelapha izifo ezitshiya tshiyeneyo iyayenza abantu lezigulani ukuthi besile labo abangaguliyo bayakwanisa ukuwunatha lowo muthi ngazo zonke izikhathi

Imithi yesintu iyatholakala egangeni eminye njalo iyahlanyelwa eminye iyazimilela iyelapha izifo ezitshiyeneyo eminye iyanathwa kuphela

Imithi yesintu isincedise abantu abanengi siyababona abanye bayavuka bephile ngenxa yayonale imithi yesintu njalo iyatholakala lula eyinye iyagejwa egangeni eyinye njalo iyathengiswa emkambo emadolobheni.

Kuqakathekile ukusebenzisa imithi yesintu ngoba ilamandla ekwelapheni izifo ezitshiyeneyo njalo iyasetshenziswa ukwenza eminye imithi yesilungu.

Imithi yesintu yiyo esebenzayo kulezi insuku iyelapha izifo ezinengi, njalo isisize abantu abanengi, banengi abaphilayo ngenxa yemithi yesintu.

Kulamanye amaluba asetshenziswa njenge mithi yesintu . Abantu bayahamba bayewathatha bawasebenzise ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo ngaso sonke isikhathi

Abanye bayahamba beyegebha imithi yesintu babuye bayihlanyele ukwenzela ukuthi nxa sebeyidinga bayithathe eduzane. Leyimithi iyasebenza ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Amaluba ayasetshenziswa njengemithi yesintu ukwelapha izifo ezitshiyeneyo. Amanye alapha amazinyo asetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo.

Imithi yesintu eminye itholakala ingamahlamvu eminye iyabe iyintanga iyasetshenziswa ngendlela ezitshiyetshiyeneyo njalo yelapha izifo ezitshiyeneyo

Abantu abanengi lezinsuku bakholelwa ukuthi imuthi yesintu iyasebenza njalo abanengi bayasila ngayo eminye iyahlanyelwa eminye iyagejwa egangeni ibuye isetshenziswe ithengiswe enye bayathola mahara

Imithi yesintu ivame ukutholakala egangeni. Iyathathwa eminye icholwe, ifakwe emagabheni. Isebenza ukwelapha izifo ezitshiyeneyo.

Imithi yesintu yandile kulezinsuku iyasebenza njalo iyelapha imkhuhlane eminengi. Abanengi kulezinsuku abalemikhuhlane bayasila ngayo yonale imithi yesintu. Eyinye iyabhoyilwa inathwe ingamahlamvu, eyinye inathwa injalo.

Imithi yesintu ihlambulukile kakhulu iyasetshenziswa nguwo wonke umuntu abantwana, labadala ,obaba kanye labomama, labosisi lamajaha.

Kulamafutha okugcoba emzimbeni asetshenziswayo lezinsuku ayabe eyenziwe ngemithi yesintu, lawa mafutha ayasebenza kakhulu ayenza ubuso kumbe umzimba ubukeke.

Imithi yesintu isisize abantu abanengi bathola usizo bayasila abagulayo labalemikhuhlane etshiyeneyo bayasukuma basile

Imithi yesintu iyancedisa kakhulu ukwelapha imikhuhlane eminengi etshiyatshiyeneyo njalo ilamandla ekwelapheni abantu abanengi bayasila ngaleyi mithi

Imithi yesintu iyatholakala endaweni ezitshiyeneyo. Eminye iyathengiswa emkambo emadolobheni kanye eyinye futhi iyathengiswa emakhaya .Iyanceda njalo iyelapha izifo ezinengi.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi iyasiza kulabo abagulayo, lakulabo abangaguliyo isetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo.